Laa n ʒɛya laa maa nyɛla zaɣ sabinli ka boraadɛ bɛ dinni ka gala bɛ dinni ka zaham bɛ dinni ka manʒa bɛ dinni boraadɛ maa nyɛla dibaanahi laasabu ka gala nyɛ dibata ka bi ŋmuri zaham maa niŋ dinni

Paɣasara ayi n ʒɛya ka yino maa yɛ liiga sabinli ka yino maa yɛ liiga nuɣso ka bi zaa pili zipili sabila ka bi kohari kamantoosi kaarot giriin pɛpɛ wotamilo leemu Alaafee kodu

bihi n zaya ka gbubi lɔɣu yiya be ni maa ni tihi be ni maa ni ka mɔri gba beni ka bi' yino maa ye liiga nuɣiso ka di gabigabi ka so jinjam sabinlli ka yino maa pili sariga ka yino maa bɔbi bɔbiga

Binyahari n ʒɛya loori piɛlli ʒɛ nimaani ka wurim ka pali dinbala maa zuɣu bin ʒiɛ tamya ka loori titali shɛli tamya ka pili bin nuɣso ka nyɛ zaɣ ʒiɛ ka loori nim tam palli maa zuɣu chɛna

Niraba n ʒɛya bia maa do tiŋa ka paɣa maa gbubo ka bi zabiri yirigi ka doo maa yɛ liiga dozim ka moto do nimaani ka chɛchɛ ʒɛya ka bihi ayi shab doya ka yɛ liiga dozim ka nyaɣa baaji nima

Niraba n ʒɛya taha bɛ nimaani so yɛ liiga nuɣso ka ʒɛya ka so mii yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm sabinli ka kuriya ka bi toori tankpaɣa ka so yɛ liiga dozim

Bihi n ʒe kom ni la so ʒi so nyingoli zuɣu ka so pɛto whaat ka so ŋun ʒɛ tiŋa ka so zaɣ piɛlli ka ban kpalim maa so zaɣ' sabila

Niraba n ʒi motokia ni motokia maa kala nyɛla zaɣ nuɣso ka doo maa yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ dozim ni zaɣ tankpaɣu ka tihi bɛ nimaani ka mo kuma gba bɛ dinni ka paɣaba maa zaa pa sariri paɣa yino maa bi pa ka kpabi bia

Niraba ʒɛya niraba ayi ʒi kpalaŋ bi puuni yino maa yɛla daliya dozim ka yino maa yɛ daliya ka di nyɛ nuɣso ka so ʒi gbambila ka di nyɛ nuɣso laasabu tihi bɛ nimaani mori gba bɛ nimaani

Niraba n ʒiya ka gbubi gungona ka paɣaba maa so chinchina ka yɛ nyingo koriti ka so yɛ liiiga dozim ka so yɛ liiga ka di gabi zaɣ ʒiɛ zaɣ dozim ni zaɣ sabinli ka so yɛ liiga vakaɣali ka di gabi zaɣ dozim ka paɣa so ʒi nimaani ka pam o zuɣu